bonsoir

oui bonsoir
ça va bien
sant yàlla alhamdu

voilà Abdoulaye Ciss <hesitation> monsieur sow ANACIM dégg nga li mu wax
<laughs> waaw maa ngi koy nuyu di nuyu auditeurs yi nga xamante ni ñu ngi déglu <breath> <hesitation> RTS Kolda
merci
di aussi nuyu sama nattaangoo bu ma toogal bu nekk PAM di sant aussi waa <hesitation> Jokalante ndax <hesitation> émission yu mel nii am na solo oui ni ñu koy ni ñu koy waxee <breath> bon <hesitation> question bi mu posé dégg naa ko nee na nawet bi <hesitation> ndax dañu nekk ci wàllu pour deqi seen tool yi ak yooyu nawet bi ndax <hesitation> fi mu nekk nii jeex na wala jeexul

effectivement
bon léegi nag di leen wax ni <smacks lips> avant nawet bi di commencé mois de avril lañu waxoon ni nawetu ren bii dina teel a tàmbali te it <hesitation> dina teel a tàmbali te ndox dina bëri aussi te it waxoon nañu dina am ay pauses ay tekktekkaaral waaye tekk-tekkaaral yooyu du yàgg te bi ñu paree ci loolu newoon nañu tamit nawet bi dina yéex a taxaw <noise> bon yéex a taxaw bobu nag moo nekk ba léegi <breath> boo ko xoolee démb rek région Kolda daanaka gox yu bëri ci région bi taw nañ donc situation boobu noonu pour ñu ni jeex na tàq léegi fu mu nekk nii <hesitation> des na des na <hesitation> comme que Kolda ci suufu Sénégal la nekk Kolda ak Ziguinchor Sedhiou ba jàpp ba Kédougou ñoom nawet ñoom ñooy njëkk a taw Sénégal te buy jeex tamit fii lay mujjee jeexee ndax <hesitation> li nga xamante ni moom mooy boot taw bi moom day fii lay jaar buy dem buy moom la ñuy wax <hesitation> mousson ak ci pays Golf de Guinée yi lay nekk ak yooyu day yéeg léegi su yéegee day dem ba Mauritanie bu demee ba Mauritanie nag booy gën a sori Mauritanie nawet bi soog a toog fii Sénégal <breath> léegi nag buy jeex tamit day wëññeeku léegi bu wëññeeku boobu nag daanaka ba gànnaaru réew mi ay Matam ay Podor ak yooyu ñoom ñooy njëkk a ñoom ñooy mujjee taw te ñoom ñooy njëkk a taxawle ñoom daanaka seen nawet mën nañ ne pratiquement ci xayma yi ñu def suñu service prévision xayma yi mu def mooy ñoom côté boobu mën nañu ni daanaka presque jeex na mais fii moom teel na <sniffs> pour ñu wax ne jeex na si li gëstu yi ñu mujjee def daal ci prévision yi ñu jot def tey ci suba service prévision def nañu réunion ak ñoom ndax ñoom dañ seen xel màcc na ci loolu lool bi ñu xoolee daal xool nañ xam ni <hesitation> fii nii teel na pour ñu wax ne jeex na maanaam bu ñu mënoon xaarandi bi fileeg juróomi fan wala jàpp une semaine moom moo gën a dal xel daanaka vers le 25 jëm le 27 yooyu ci semaine boobu moom am nañu yaakaar ne moom balaa le 27 <noise> 28 moom dina war a jeex mais tey suba ba gànnaaw suba donc mënuñu wax ni jeex na 25 26 27 daal <breath> jëm kaw daal si la ñu yaakaar ni dina war a mën a jeex incha allah <breath>
voilà merci beaucoup <hesitation> Sow bu ANACIM alors Moussa Banora la question suivante am na beneen laaj

voilà <noise> dégg nga <noise> moom itam nee na xam naa ni ñu commencer nii <hesitation> góob gerte bi suuna yi ñor na maanaam lépp ñorandoo na loolu xaw ma ndax da nga si mën indi tontu wala da nga koy denc rek be <hesitation> Dieng ñëw

d' ;fra accord waaw mooy voilà ah Moussa Banora beneen question bi na ñëw troisième bi
waaw sëñ bi ma maa ngi <noise> maa ngi <noise> tudd Babacar Mbaye dëkk si diwaanu Koungheul <noise> ndax man <hesitation> damaa nag wàllu béykat laa war a béy gerte war a def gerte te wóolu wu ñu nawet bi ñuy laajte <noise> ko daal météo si wàllu taw bi loolu rek mooy suñu laaj <noise> jërë ngeen jëf <noise>
Koungheul
waaw nee na Koungeul la nekk
Kougnheul mooy ci waaw

bon donc léegi <hesitation> li ñu mën a wax mooy ci nawet bi li nga xamante ne am nañu yaakaar ni féete na boor ñoom seen nawet daanaka mën nañu ni jeex na mooy ñi nekk ci lit <hesitation> ndar Podor ak ay Matam ak yooyu
ok
ñooñu moom pour ñu am yaakaaru taw dina néew lool mais nag li nga toll ci <hesitation> kii <hesitation> ci bët <hesitation> bët saalum bi maanaam Sedhiou Kolda ak <hesitation> ba ba ngay dem ba egg Kaffrine ak <hesitation> Kaolack sens centre centre sud moom la ñuy wax ñun centre sud foofu noonu yëpp fi mu nekk nii teel na pour ñu ni jeex na takk
ok
donc mën nañu xaarandi ay fan
waaw
fan yooyu naam nag du bëri ndax xëy na ay ñett wala ñeent jëm si gën see bëri une semaine

ba léegi yenn saa yi ak dañuy jékki-jékki wàlli wàlli si fii bu ñu ñëwee bu fekkente ni dañu dajeeg guusaay ak tàngaay

waaw fii day taw fële bañ a taw ndax ay niir la yoo xamante ni du ñu du ñu faral di dajaloo mais nag mën na jéggi kër ñëw kon nag léegi teel na pour ñu wax ni diggante si centre bi ay Kaffrine Kaolack ak <noise> Koungheul ba ba jàpp biir Casamance que ni nawet bi jeex na xaarandi tuuti fileeg ay fan
alors merci beaucoup Moussa Banora <hesitation> question bu ci topp bu dee mais am na aussi ay contributions mais da ñuy xool
nuyu naa leen de waaw ñun de Rabia lañ bokk région Tambacounda <noise> waaw ñu ngi leen di laaj rek ñi ngi leen di déglu * dañuy laaj si <noise> * maanaam ndox * fu mu toll quoi <crosstalk>
<hesitation> kii de moom laaj bi daanak <hesitation>
waaw même laaj bi la daa ne
même laaj bi la dégg nga bu baax de
dafa ne ndox wi

d' accord
Tamba Koungeul même
voilà léegi des na benn mais boobu defe naa temoignage la mais néamoins dañ koy déglu <hesitation> <hesitation> Moussa

merci
waaw waaw léegi dégg naa laaj wi dégg naa laaj wi te laaj bu mu laajte laaj bu am solo la ndax <hesitation> information comme li ñu yàgg di wax rek information suñu devoir mooy ñu joxe information <hesitation> ñoom aussi seen droit la pour ñu xam li xew donc léegi loolu la ANACIM nag <breath> dina liggéey si loolu si fànn yu bëri ndax bés bu nekk rek dañuy defal ay bulletins yu bëre béykat yi am nañ seen bulletin béy <hesitation> touristes yi am na ñuy na ñuy dem géej géej gi ni muy tëddeeg yooyu yëpp dañu siy def ay bulletins ku ci nekk <breath> waaye nag Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni ñenn ñi pour ñu jot ci moom mooy problème mais am nañu benn base boo xamante ni mu ngi fële direction turu <hesitation> numéro adresse yëpp <hesitation> moom mii boo paree sax après mën na ma jox adresse am <breath> dañu leen ciy def léegi suñu leen si defee alerte bu ñëwee rek information boo xamante ni war nañu ko teel a jot rek d' ailleurs sax ANACIM liggé ak <hesitation> opérateur yi ñu ngi liggéey ci liggéey bu kii bu bu bu bu am bu am solo <breath> ndax <hesitation> français la messages yu ci ëpp tubaab la te béykat yi ak

léegi ñu ngi liggéey nag pour pour tekki ko ci <hesitation> làkku réew mi maanaam <hesitation> pul pulaar <hesitation> soose ak <hesitation> séeréer yëpp nga xamante ni <breath> moom day kii dina ko yónnee sa portable léegi après day am traduction ñu traduire yow léegi boo mënulee lire sax di nga dégg waaw léegi nag loolu nag moom ñu ngi ciy liggéey <breath> d' ailleurs am na ay éssais yu si gars yi doon def ak yooyu <breath> mais information bi moom pour muy jàll moom lu lu lu war la

dinaa jël responsabilité ñu lay yónnee messages yi saa yoo ko soxloo incha allah
voilà merci beaucoup <hesitation> Ousseynou Sow bu ANACIM <hesitation> fii ci Kolda alors léegi <noise> dañuy jublu ci li nga xam ne moom mooy proprement suñu émission bi <breath> maanaam émission <noise> bi nag lu ñu ci waxtaanee tey mooy li nga xam ne mooy importance pérénisation des services climatiques :framaanaam <breath> lan mooy njëriñu jëfandikoo saa su nekk xibaar yi bàyyeekoo ci jaww ji j'espère que c' est bien ça <noise>
waaw waaw waa dégg naa laaj bi
voilà loolu bon loolu daal mooy d' abord li nga xam e moom mooy <hesitation> thème mu émission bi tey ci ci loolu la ñuy waxtaan na am ay questions yoo xam ni que ne yow dinañ ñëwaat si sa kaw en tant que <breath> ki fi toogal ANACIM mais ma première question je vais la poser bien sur à mon cher William <breath> <hesitation> monsieur Diatta pouvez vous <hesitation> d' manière ramassée <breath> <hesitation> nous rappeler le contexte du projet ainsi que son objectif le projet 4R bien sur
ok merci beaucoup <hesitation>
oui

merci

mais monsieur Diatta olof bi mën nañ ko def
<hesitation> oui * sama olof nag leerul

di nuyu <hesitation> ñi ñuy de ñi ñuy déglu

merci
<smacks lips> PAM Kolda nag moom mooy couvrir de Ziguinchor à Tambacounda <noise> y compris Kédougou <noise> donc <hesitation> suñu wàll ci programme 4R bi maanaam mbëbëtam <hesitation> jàppale maanaam <hesitation> mbay <hesitation> béykat yi nga xam ne dañoo néew doole jàppale leen ci lan jox leen ay jumtuwaay <noise> nga xam ne bu rëq-rëq amee ñu xam naka la ñuy taxawee loolu mooy objectif am loolu moo tax tamit bu ñu xalaatee loolu ñu ne ah dañuy def ay kuréel yu bëri pour mën leen jàppale dafa am ci en tout cas projet 4R bi dafa am ñeenti pàcc <hesitation> pàcc bu njëkk bi lu ñuy naan lu tubaab di naan def *** maanaam <breath> dundal suuf si jàppal suuf si ndax suuf si am doole pour <breath> nit ñi mën a béy moo tax dañuy def ay activités de digue de cordon pierreux <breath> mais daa am tam ay activités production maanaam di joxe ay jiw maanaam day nekk jiw jiwu ceeb jiwu mboq oubien jiwu en tout cas céréale li ñuy naan céréale daal mais ci benn fànn beneen fànn bi tamit <smacks lips> dañuy am ay activités dans le cadre de l' acti activité maraicher <hesitation> waawaaw ñu ne li ñuy naan mbéyum deqi waaw <breath> mu am benn femme tamit ay genre équipement la mais day tëj ci boole formation ci biirb parce que kuy jàppale nit tamit doo ko jox dara mais da nga koy former tamit boobu mooy pàcc bu njëkk bu ñuy naan <hesitation> lu lu ñuy naan si suñu jargon réduction des risque <breath> <noise> mu am beneen pàcc mpu ngi naan assurance agricole li ñu naan transfert transfert de risque mais naan assurance la parce que assurance agricole boobu ci lu ñu jëf maanaam bu amee ñàkkum ndox mais loolu dañ ciy liggéey ak ANACIM ñoom ñoo ñu ne ah bërëb bii parce que dama am ay pluviométrique yu nga xam dañu ko installé ci yeneen gox yi <breath> ci pluviométrie la ñuy basé wu pour xam dëkk yooyu nga xam ne dañu leen muur ci wàllu programme bi mbaa ndox am na wala bu dee ndox amul tamit ñu xam ah ren de gox sangam ndox mi bëre wu fa nañu am indemnisation parce que pour indemnisation bi tam dafa am participation ba nga xam ne <breath> ñi nga xam ne moom la ñuy enroler ci programme bi dañuy participer maanaam da ngay liggéey sa gox mën na nekk activité communautaire mais di nga am tuuti participation :frabu ngay joxe beneen participation bi PAM moo koy complété loolu ci wàllum assurance <breath> bu ñu defee ba ne bu ñu demee ba liggéey nag ñu enroler leen léegi nag day am ay surveillance météologique <breath> dina am waa ANACIM yu nga xam ne dañuy def ay tours dañuy dox ci dëkk bi di discuter tamit di waxtaan ak <hesitation> béykat yi ci wàllum <hesitation> nawet bi nu mu tëddee yenn rëq-rëq yi tamit yenn gàllankoor yi ñoom tamit en fonction tamit ci seen résultats yi ñu am ci kii yi mu xam naka lañu koy méngalee xool ndax lu ñu am ci terrain bi ak résultat yi ñuy am ci <hesitation> ak ci <hesitation> à partir des pluviomètres ndax méngoo na ou pas <noise> ci foofu la ñuy sukkandiku def seen i calcul pour ni kat ah ren de taw bi baax na fii fii baaxul tamit war nañu am ba am indem ndampaay ou pas <breath> loolu mooy ñaareelu pàcc bi mais dafa am ñaare ñetteelu pàcc bi ak ñaareel ñett ñeenteelu pàcc bi lu ñuy naan épargne ak crédit maanaam dañuy <hesitation> dañuy regrouper ay jigéen <noise> des des fois day nekk jigéen des fois mu nekk góor kese mu am tamit ñu nga xam ne ay groupe nga xam ne day nekk góor ak jigéen <breath> mais dañuy join genre tontin la ñuy def <breath> mais tontin boobu dafa am ci période bu nga xam ne tamit période bu nekk am na njëgam am na lu ñuy cotiser <breath> parec que doole yemul ci période bi yëpp ci <hesitation> maanaam ci noor bi ak nawet bi <hesitation> mën na nekk ci noor bi ñu ne ah comme que léegi xa xaw naa dëgër mën nañu teg ku nekk fukki dërëm oubien 100F <breath> ñii nga xam ne tam ñoo nga xam ne am am na ñoo xam tam am nañu doole ñu ne ah ñun de suñu groupe ku nekk 500 ngay joxe mais bu ñu ko tegee ba mu xat a xaw a xaw a am doole tuuti dañuy leblante seen biir ku nekk dañuy leble <breath> léegi bu ñu leblee ba pare ku jël boo lebeejunni booy fay téeméer nga siy teg <breath>

melul comme taux yi nga xam ne comme waa <hesitation> yenn institution de micr de microfinance yi des fois ay 14 pour cent ou 15 pour cent la ñu lay laaj en plus de d' autres di <hesitation>

mais loolu dañu ko def nga xam tel sorte que ay boo xoolee ci gox bi am nañu <hesitation> xaw ma naka laa koy waxee ci wolof ay 787 groupements yi nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu am na ñoo xam ne ñoo ngi dox ak seen i bopp <noise> ñu ngi def activité maraicher ñu ngi def activité commerce di jënd di jaay ën na nekk gerte mën na nekk buy mën na nekk lu bëri diwtiir mais ci loolu la ñuy yëngu pour mën a dimbali seen i njaboot waaw

ci loolu la ñu xool nag moo tax ñu ne ah il foog ñu defar programme bu mel nii <noise> pour mën leen jàppale programme bi nag ñu ngi koy déroul depuis daanaka 2014 ba léegi mu ngi dem te ñu bëree ngi demal seen bopp <noise> te * boobu itam ñi nga xam ne tamit ñi nga xam ne ci loolu la ñuy yëngu ci activité yooyu ñoom sax léegi fa la ñuy dem sax <breath> di dem jëndi produit assurance seen bopp ñun sax jëndatuñu ñoom ñooy far ni ah man bopp tool bi dama koy assuré loolu rek daanaka résultat bu baax la ci mbir mi ku dem ba gis njëgu assurance ne ah man am naa léegi xaalis tuuti xaaral ma assuré wu nga xam ne tool ba nga xam ne maa ko béy bu dee dem na ba ñàkk ndox tamit mën naa ci am ndampaay pour mën a jënd semence jiw bi daal pour <hesitation> at bii di <noise> ñëw
<hesitation> vraiment projet bii moo taxit <hesitation> producteurs yi ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax <breath> njëriñ bi am na solo trop alors léegi monsieur Sow bu bu <hesitation> ANACIM <breath> est ce que monsieur Sow mën nga ñu <hesitation> waxal carrémént li nga xam ne moom mooy mbirum jiw ji changement climatique yi lan moo tax ñuy ne changement cli cli climatique <breath> nan la ko mu nit mu nee expliqué monsieur Sow
waaw <coughs> <noise> cangement climatique <hesitation> suñ ko mënee wax ci misaal mooy <hesitation> li ñu doon dund bu yàgg ba ak lu ñuy dund léegi dafa wute ci wàllu jaww ji dafa am ay soppeeku soppeeku yi nag bëri nañu ay fànn fànn yi nag tàngaay bi day gën a métti day gën a tar tar ni mu daan tàngee dafay yokk boo xoolee <hesitation> sedd ni mu daan yàgg legi sedd yàggatul yàggaay boobu noonu te tàngaay bi dafay gën a yokku te it aussi changement climatique aussi dina wane dëkk yu bëre yoo xamante ni bu ñu daan taw taw yu néew seen taw day yokku ñenn ñi aussi <hesitation> seen taw dafa daan bare seen taw néew maanaam léppay lu bëri day changer facteur yu bëri day changer ci wàllu dundinu jaww ji ci wàllu dundinu doomu aadama même géej gi aussi da ciy feeñ ndax géej gi léegi ñun moom la ñuy wax orientation du niveau de <hesitation> de mer léegi géej gi dafay yéeg léegi ñiy <hesitation> kii nga xamante ni ak ñu nekk ci wetu dex yi ak géej gi yooyu sax ñoom dafa leen di affecté dañuy faral di am ay problèmes maanaam climat bi ni mu tëddeewoon bu yàgg ba ak léegi dafay am soppeeku
day am soppeeku
soppeeku boobu nag moom <hesitation> ci <hesitation> jaww ji ci boppam moom moo indi loolu waaye loxo doomu aadama aussi moo si gën a nekk loolu mooy problème bi mooy que ni loolu moo tax moom moom moo indi déré genre déreglement la moom la ñuy wax la varia la variabilité climatique la xew la xewoon bu yàgg ba ak léegi dootul amati li ko waral mooy àll bi nit ñaa ngi dagg rek <hesitation> oto yi ñu ngi gën a bare usine yi aussi ñoom ñu ngi polué rek léegi yooyu yëpp nag dafay yéegal <hesitation> gaz yi ak frigo yi sans compter yeneen ak yooyu léegi day yokk tàngaay bi léegi jaww ji nag bu demee ba attanatu yenn yeeg yooyu bo ngeen ba ñu agressé ko trop léegi moom si wàllu boppam ak yooyu tàngaay bi day yokku léegi di nga toog dëkk yoo xamante ne ay 37 degré 38 la ñu daan am maximum mais da ngay dégg léegi nag am nañu ay 40 41 42 ba Europe sax xam nga bu ñu toogee ba ni France ak ay <hesitation> Angleterre temps yële ñu génnoon dañoo yëgoon ngeen ni eggoon nañu fi yenn ay 38 ay 40 degré xam nga yooyu daawul am foofu donc léegi nag situation la boo xamante ni ñëw na te doomu aadama loxo doomu aadama moom moo ci léegi nag <hesitation> li ci am solo mooy <hesitation> atténuation maanaam ñu seet nan la ñuy wàññee ak nan la ay pexe yu ñuy lal pour <hesitation> mën ko dékku

pour ñu être résiliance ni ñu waxee mooy atténuation changement cliamatique am na parce que taw yi xo gis nga nawetu ren bi sax am na lu mu ci wane mooy mois de mai ay at yu weesoog nii yu bëréi yoo xamante ni gëj na taw mois de mai ci dëkk yu bëri bu ñu toogee ba ay <hesitation> nord bi ay Saint-Louis ay Podor ak ay Matam ak yooyu di taw mois de mai xam nga loolu gëj na am yooyu yëpp ay indices la te tàngaay bi aussi ren ni mu tàngee gëj na ko tàngee aussi loolu nekk na lu am seddaay bi aussi ni mu daan yàggee ak métti métteetul léegi noonu te yàggeewul noonu donc ci ci tënk daal

loxo

pour léegi comme que soppeeku na ba pare te mënuñu ci dara léegi seet ay pexe ak mën ak atténuer seet nu ñuy wàññee coono bi loolu nag ay pexe la yu bëri yoo xamante ni <hesitation> experts yi dañ ci wax
<hesitation> <breath> voilà loolu de defenaa moom leer na waa ba léegi nag ci wàllu jiw ji maanaam changement climatique yi lan mooy effet changement climatique yi ci li nga xam ne moom mooy <breath> activités agricoles yi maanaam mbéy mi wala après dinaa ñëwaat encore ma laaj la wala ma boole ko yëpp ci wàllu taw bi daanaka loolu wax nga ko tuuti <hesitation> dugg nga ci ci wàllu tàngoor bi wax nga ko léegi ak ci wàllu doomu aadama maanaam wér gu yaram doomu aadama changement climatique lan mooy effet am premièrement d' abord ci wàllu agriculture maanaam <hesitation> li nga xam ne que ne ñu ngi koy ñu ñu ñu ngi siy béy <breath> wala tamit ci wàllu <hesitation> taw bii ci wàllu tàngoor bi ak ci wàllu wér gu yaramu doomu aadama
waaw ci mbay ci mbay mi comme que man kii wu ma ci trop comme ni ma waxoon rek SDDR moo ma si waroon gën a mën a mën a <hesitation> tontu mais léegi mooy que ni <hesitation> ci mbay mi parce que am na ay ay xeetu xeetu cé céréales yoo xamante ne ay yoo xamante ni ñoom <hesitation> ñemewuñu tàngaay trop te it aussi si seen cycle yi am na ci dafa am cycle long ak cycle court

am na yoo xamante ni pour ñu baax day yàgg léegi nag loolu yëpp nag bu fekkente ni <hesitation> béykat bi si boppam ak yooyu am na <hesitation> jox nañu ko xibaar

ndax bu fekkonte ne affaire bi bu yàgg ba ni muy demee la di nga xam ni at bii kat comme que <noise> a taw na weer bii nii weer bee at bii tamit noonu lay demee ak yooyu mais léegi loolu amatul léegi lépp a changé donc léegi moom la ñuy wax agriculture intelligente léegi fi mu nekk nii soo sooy su su su su fekkee da nga nar a béy war nga war a mun am ay xibaar yoo xamante ni dina la war a mun * ndax dafay feeñ ci <hesitation> sa sa rende rendement yi ngay am ndax soo ko amulee rek du kii donc nekk na vraiment <hesitation> information climatique nekk na <hesitation> loo xamante ni mënta ñàkk ci <hesitation> béykat
<hesitation> <hesitation> <noise> léegi nag <hesitation> changement climatique bi est ce que am na effet si dundu doomu aadama tamit
waaw effectivement parce que am na ñoo xamante ni <hesitation> tàngaay wi bu tàngee yenn tàngaay yu ëpp yi

mooy température <hesitation> normale je pense bon léegi bu fekkente ni léegi dafa tàng yenn tàngaay yi ba pare <noise> mu nekk ay vagues de chaleur mu nekk surtout ay mois de avril ak mai mooy mooy xam ni weer yi nga xam ne mooy gën a tàng ci Sénégal <breath> ñi nga xam ni seen yaram attanu ko ñooñu mën na leen indil ay problème <noise> waaw ak <hesitation> période aussi poussières yeeg yooyu donc yooyu yëpp nekk na ay <noise> gàllankoor ci wér gu yaramu doomu aadama te it aussi bu fekkente ne dafa taw taw bu bëri trop trop yoo yi aussi suñu bëree mën na indi aussi
bien sûr
donc yooyu yëpp si ay facteurs la yoo xamante ni dafa am lien dafa am lëkka lëkkaloo ak <hesitation> changements climatiques yi donc su fekkente ni tàngaay bi yokk na trop <breath> ak ñi nga xam ñu ngi dëkk ci wetu dex gi ak wa wetu géej gi seen ndox ndox mi aussi ndax changement climatique ci boppam ak yooyu du du fii rek lay la kii mais déedéet mais mais li mu ëmb dafa yaatu waaw parce que géej gi ndax ñu fi ñu dëkk nii si àddina <hesitation> boo xoolee xaajee àdduna bi ñeenti wàll <noise> géej gi mooy ñetti wàll yi ñun benn la ñu dëkkee donc <hesitation> géej moom moo commandé waaw donc léegi <hesitation>
ndox mi
ndox mi <breath> bu bu fekkente ni léegi dafa de da dañu ko agressé moom bu day ñëw dugg ci biir donc glace yi aussi <hesitation> pays yi nga xamante ni day * trop la fonte des glaces yooyu yëpp changement climatique dakoy indi <breath> fu daan def ay moins 10 moins 5 léegi day dem ba ay 3 wala 4 degré di yéeg glace léegi ay si biir ak yooyu dafa daan dem ba ay moins moins 20 moins 30 ak yu kenn mais léegi ay 1 lay nekk wala 2 degré ou plus donc température dafay joué ci organisme doomu aadama yi ak rabu àll yi ak mala yi ak lépp luy dund waaw ndax <hesitation> c' est dafa am <hesitation> nuñ ko nuñ ko réglé
ok ok <hesitation> <hesitation> surtout nag ci wàllu agriculture bi nag foofu ci li ñuy béy tamit lan mooy <hesitation> effets yi
waaw mooy li ma wax sànq rek léegi sa rendements yi bu fekkente ne yow <hesitation> sa <hesitation> climat bi dafa affaire yi dafa changer yow li nga yaakaaroon

pour di alors que li fi maam bàyyiwoon ba léegi sax loolu lu baax la parce que ñun aussi sax dañu siy sukkandiku waaye léegi jamono day dox
day dox
bu jamono do dox nag da ngay dox nga ànd ak moom parce léegi su fekkente ni léegi ñii nga xamante ni <hesitation> dañu lay wax ni la lii ak lii nii lay demee am fu ñu ko teg loolu ñooñu soo leen dégloo maanaam sa investissement du <hesitation> ma léegi di yàlla mën na la ci dimbali waaw mais loolu yëpp nag <hesitation> béy jamono jii amul benn activité génératrice de revenues boo xamante ne muy mbay di sàmm di napp boo xam ni mën na dem sans météo parce que li nga ci yaakaar nii tey suba gànnaaw sub mën na ba leneen bañ a nekk donc moo tax information climatique moo tax <hesitation> avec les changement climatiques là information climatique dafa nekk loo xamante ni c' est quelque chose de très précieux ñëpp a ko war a jot doomu aadama fu mu mënti nekk
ok <breath> monsieur Sow bu <hesitation> ANACIM waaye wax nga ko fii sànq <hesitation> maanaam <hesitation> changement climatique yi bokk na ci bu baax a baax li nga xam ne moom mooy loxo doomu aadama <noise> ñun ñii si suñu bopp ñu ngi def loo xam ne que ne bu ñu moytuwul après dinañu ñëw lor <breath> loolu nag dina génn <hesitation> dina am gàllankoor ci wàllum mbéy mi <breath> <hesitation> dina <hesitation> tardé li ñuy wax autosuffisance alimentaire maanaam béy lu ñuy dundee ñu am ko lu bëri <breath> yow mbir moomu noo ko gisee na ban jàngat nga ngay